Ekifo nga kino kirimu abantu abangi ddala era nga bano bali mu kwegugunga era nga abamu bayimiridde ne ku mamotoka era ng'emabbali eri waliyo n'ebizimbe ebya kkalina ebiriyo

Abantu nga bakuŋŋaanye ku kayumba we basena amazzi era nga abantu bano waliwo abakyala, abaana wamu n'omusajja era nga baleese n'ebidomola ssaako n'amapipa okukima amazzi era nga emabega eri waliyo n'olusozi era nga waliwo n'ebizimbe ebiriwo ng'era weetooloddwawo n'omuddo.

Enjuki ng'eri ku kimuli era ng'ekimuli kino kiriko obukoola obwa langi eya kyenvu era nga w'eri wo waliwo langi enzirugavu era ng'eri mu kuggyamu sukaali gw'egenda okukozesa okkola omubisi ng'ezzeeyo mu kiyumba.

Abayizi nga bano bali mu kibiina ekyazimbibwa nga bakozesa embaawo era nga basanyufu nga mulimu n'abatudde ng'entebe ze batuulako kuliko n'ebitabo kungulu.

Abaana nga bali ku nnayikondo era nga waliwo munnaabwe ali mu kusunda nga bano bali mu kunywa amazzi agavaamu era ng'emabbali g'ennayikondo eno weetooloddwawo emiti era ng'emabega eri waliyo omuddo ogw'enjawulo.

Ensolo ez'omu nsiko eziyitbwa entugga nga zino ziri bbiri mu muwendo nga era waliwo eno etambulira mu muddo ogwa kiragala omutonotono nga waliwo n'endala eri eri eri mu kulya nga eri mu buti obumpimpi era nga mu kibangirizi kino we ziri waliwo emiti egy'enjawulo egyetooloddewo,

Omukyala ng'ono atadde ekitambaala ku mutwe era nga ayambadde ne ggomesi nga mu maaso ge waliwo n'enkota z'amatooke era nga emabega we waliyo emiti ng'emiti gino eno bakakkalabizaawo emirimu egy'enjawulo era nga mu muti guli omulala waliwo n'eggaali ezisimbidwawo ng'era emabega ddala waliyo n'ebizimbe.